Wannan a kawune take bayani akan yadda zaka kula da kuɗin da kake samu a ko wani wata a matakai guda uku. Wa ‘yan’nan matakai mataki na farko shine kuwa bayani akan wannan kalmomi guda uku da suka fara da harafin F wato wanda ya shafi fundamental abubuwa na wajibai ne yau da kullum, wanda ya shafi abinci, wanda ya shafi kuɗin gida, wanda ya shafi kuɗin lantarki, kuɗin ruwa da sauran su. Abu na gaba kuma abunda yake na shaƙatawa wanda basu zama wajibai ba, shine na ya shafi kallo da mutun yakeyi yake biyan kuɗi abu uwan da shafi kaya da kyautuka da mutun yakeyi. Abu na uku kuma shine ajiya saboda nan gaba to wa ‘yan’ nan abubuwaguda uku suke cewa to abu na farko shina wajibannan a bashi kasha hamsin na abunda mutun yake samu a wata. Abu na biyu wannan shaƙatawannan a basu kasha talatin cikin ɗari. Sai kuma abunda ya shafi ajiya saboda gabasu kuma abasu kasha ashirin cikin ɗari. Ta mutun ya sami kuɗinshi a wata mataki na biyu shine ya duba yagani menene yake kashawa sai ya rurrubuta ya dinga sassawa ganin ya siya abinci yasa kuɗin, ya siya a kuɗin wutan lantarki yasa, kuɗin ruwa yasa duka abubuwan da yashafi kuma na shaƙatawa duk saiya rurrubuta su ya siya kaza, ya siya kazaduk waɗannan na shakatawan sai a ajesu. Na gaba shima na ajiya aduba ajiye abubuwa daya shafi na gaggawa ya ajiye su, abunda ya shafi nasa hannun jari da yakeyi suma ya aje na ƙarshe shine mutun yai tuntuntuni a wata yagani shin ya biya duk buƙatun sannan a wata ya sake tambayan kansa shin abun ya kasha sama da abunda yake samu? Ko Kuma yana samun sama da abunda yake samu? Ko kuma yana samun sama da abunda yake kashewa? To kagani in yana kasha sama da abunda yake samu sai ya duba da Allah daga cikin kuɗin nan da yake kashewa na shaƙatawa saiya rage wani abu. Ko kuma yana ajiye sama abunda ma yake samu a wata? To dan haka saiya ƙara asusun nashi na ajiya. Ya Allah wani ajiyan yakeyi yake so yasai gida ko ya sai mota da sauran su.

Wannan bidiyo dake bayani game da mafi shaharar bukukuwa da ake yi a ƙasar Ghana dake Afrika, bukukuwa da ake yin su shekara-shekara mafi shahara za su kai guda goma sha bakwai sai dai sun fi maida hankali akan bukukuwa guda goma. Wanda ya fara da bikin Homowo da ake kiran shi da bikin Homowo, shi ɗin biki ne da suke yin farin ciki na kawo ƙarshen yunwa musamman bayan kaka. Suna biki wanda suke kiran shi da Wacir, shi ma biki ne da suke yin shi saboda farauta na barewa, da zamani da ake yin farauta na damisa ne sai a yi wannan biki. Akwai biki na Gabana, na Bukatuwelas, shi ma wannan biki ne ake yin shi nasu na kifaye da Aswapodium. Biki ne shi ma da ake yin shi a ƙarshen watan July zuwa farkon watan August. Sai biki na Rubwan, shi ma ana yin shi a ƙasar Ghana. Sai biki na Hokesoso, shi ma biki ne da ake yin shi na murna na tsirar da sunan da aka yi na wani sarkinsu azzalumi. Sai biki na Kwarsitiya, sai kuma biki na Bukumcuku festival, wato biki na wuta kenan. Sai biki na Okun festival, sai biki na Kondum festival, shi ne wanda suke karrama wani mafarauci. Wannan dai su ne a taƙaice bukukuwa da aka yi bayanin su a cikin wannan bidiyo kan bukukuwa da ake yin su a ƙasar Ghana dake nan Afrika, wanda duk wannan bukukuwa suna zuwa ne shekara bayan shekara. Shi ne lokacin da ake haɗuwa da ‘yan uwa da abokan arziki kuma ake abubuwa da ya shafi na al’ada da ibada a cikin su.

bayani akan banki banki dai masana suna cewa kashin bayan tattalin arziki tarihin banki ya: fa:ra ne da kalmar banker toh kalma ne cikin yaren italiya wanda yake nufin benci toh wurin zama: asali yadda mutane suke zama: akan kujera benci suke canza gold wato zinare kenan zuwa wani zinaren so ya samo asali daga wanda ake: kiransu da goldsmith wanda suka karɓi zinare sai su ba wanda yake bukata a halin zai biya kuɗi da kuɗin ruwa a ciki lokacin da zai sake biyan wannan zinaren na:shi da: aka bashi aro toh haka bankin suke yin ayyukan su banki suna karɓan kuɗi daga masu ajiyan kuɗi a wurin su ɗaɗɗaiku sai su ta:ra: shi sai su ba wanda suke bukatar aron kuɗi so banki suna samun kuɗi ta: waɗannan hanyoyi guda: biyu ta wajen karɓan kuɗi daga wajen masu sa kuɗi su bada aro sai su sa kuɗin ruwa a ciki ta: yadda idan aka: dawo musu wannan kuɗin ruwa sai su cire kaso na: wanda ya yi ajiya su bashi sai suma su ajiye nasu kason kuma banki suna samun kuɗi a wurin kuɗin ayyuka da: suke karɓa wajen mutane saboda ayyuka suke wa mutane su karɓi wani kuɗi daga cikin kuɗin da suke ajiye masu toh banki dole yana samun wanda suke lura da ayyukansa wanda shi ne babban banki na ka:sa: yana: lura da ayyukan bankuna saboda kuɗi na: mutane da yake hannunsa da kuma yadda yake amfani da wannan kuɗi bankuna sun kasu kashi-kashi akwai banki da yake ta’amali da mutane daidaiku haka mutane wanda ba karfi suke sosai ba wanda ake: kiran shi little bank akwai kuma banki da ake: kiran shi commercial bank banki ne na ‘yan kasuwa daya kuma banki da ake kiran shi investment banki na: masu kuɗi da masu hannu da shuni sai kuma banki da ake: kiran shi da private bank wannan banki ne: wanda aka yi shi saboda daidaikun mutane masu alfarma

Sharhi ne a kan lamarin siyasan Nijeriya da aka tafka a dandalin sadarwa na tiwta. To tsakanin mai magana da yawun bakin Tinibu da kuma wani magoyin bayan tsohon, mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubukar. Shi wannan mai magana da yamun bakin Tinibu wato Bayo ananiga ya fitar da magana da ke cewa lokaci ya yiwa Atiku Abubakar cewa ya dena wannan mafarka-makafarkan da yike, to ya kama abinda zai taimake shi, wato ya riƙe zargin cewa Atiku yana hassada wa mai gidansu, a kan wannan matsayi da yake kai na shugabanci Nijeriya, cewa yake yi karfa Atiku ya manta da cewa fa an kama hannun shi dumu-dumu a kan cin hancı da rashawa, ta yadda haka ya nuna har matan shi tana da laifi hadda, da kulama abokin akin shi da ke kasan Amerika. To wannan magana dai batai daɗiwa su mutanen Atiku ba har dashi folok ke mayar da martani yake cewa shi shugansu ne zai yi hassada ga Tinibu akan azabar da yike ganawa ‘yan Nijeriya yace ina har yake kira shi da wannan suna na tifen, yake cewa Atiku ba kaman mai gidansu ba ne, wanda yake da fifita ƙabilansa akan wata ƙabila, kuma ba kama shi da hidaman sata ba da saida ƙwayoyi a ƙasan waje, yake cewa shi wannan shugaban nasu banda ‘yan uwansa ba wanda ya sani, shiyasa ma ya bada na titi da za a yi makudan kuɗaɗe biyan dalar Amurka goma sha uku, saboda mene Kawai don saboda ya farantawa ‘yan uwan shi rai. Yake cewa da ace zai gyara wasu abubuwa da yike a ƙasan nan ta an samu maslaha mai kyau wannan dai shi ne tattaunawa a gurguje.

ƙasashen kuɗi wasu na tunanin sai sun tara kudi dayawa kafin nan zasu yankazagin sa a'a akwai abubuwan lura da za'a lura da su kuma za'a koya na darasi a rayuwar george washington shugaban kasan america na farko a matsayin sa na shugaban america shugaban sojoji ta yadda bayada sojoji dayawa amman kuma hakan bata hanashi tsarawa yadda zai samu nasara ba a filin yaki. kaima kaman shugaban sojoji ne wayan nan kuɗaɗen sune kamar sojojin ka dole ka tsara ka gani kana da dubu goma misali a wata nawa zaka kashe kuma nawa zaka ajiye kafin mu fara yana da kyau ka sokar da kuɗin da kasamu a cikin asusun ka na watanni uku baya daya wuce ka tsara daga farko abubuwa na yau da gobe wani muhimman yau da gobe kenan muhimman abubuwa da ake kiran su da essentials wayannan abubuwa sun shafi kudin haya kudin wuta da sauran abubuwa masu muhimmanci da abinci da sauran su haka abu na gaba shine abinda ya shafi security wannan wato abu na tsaro musamman abunda ya shafi biyan bashi abinda ya shafi kudi na emergency wato na gaggawa da zaka ajiye sai kuma abinda ya shafi kuma abinda kake son cin ma a rayuwar ka sai abinda ya shafi kudi da aka ajiye su saboda ka sayi gida da sauran su abu na gaba kuma shine abubuwan ka na rayuwar ka misali zuwa biyan kudin motsa jiki da kyautuka da kake yi sai kuma abun da ya shafi annashuwa da jindadi abunda ya shafi zuwa kallon film da abinda ya shafi buga wasanni da sauran su sannan mutum ya rubuta su sannan mutum ya dinga bi yau da gobe yana dubawa kuma ya dinga amfani da cigaba na zamani musani cewa shi fa kasafin kudi bayana nufin samu kudi dayawa baya bane. a'a yana nufin kawai mutum yasan yaji dadi a rayuwar sa

Mutane da suka yi suna kwarai da gaske, musamman a kafan sada zumunta su ne nan dai suke cashewa tare da wannan mawaƙin Shegu Jensun. Shegu Jensun dai kamar yadda kuka sani mawaƙi ne daga Jihar Lagos wanda ya fara waƙa tun yana yaro ƙarami. To anan bidiyon ga shi nan an nuna shi da mutane wanda suka yi suna, shi Shegu Jensun. Shegun ya zo yana waƙe, yana yaba ma wani shima sanannen mutum wato Ladi Bakare. A can cikin taron akwai irin su Timi Abaje, Osisi Baiyo, da sauransu dai mutane da suka yi suna kwarai da gaske. Cikin wannan waƙa da yake yi wanda zaka ga mutane masu kuɗin gaske sun zo suna watsa kuɗi a ƙasa, suna watsawa musamman takardar dala, ga ta nan kaca-kaca a ƙasa. Shi yasa ma waɗanda suke sharhi, musamman wasu daga cikinsu suke cewa, waɗanda suke ƙasan waje suna cewa tabbas ashe a ƙasan Nijeriya akwai kuɗi. Wasu ma suna ganin abin ma kamar wani shiri dai ba barkwanci, wasu kuma suna tunani ne wa shi mawaƙin nan da sauran waɗanda suke wurin dacewa da abinda ya faru da Bobrisky, ta yadda shima ya yi waƙa na cashewa ko kuma ya zo yana watsar da kuɗi a ƙasa har hakan ta kai ga cewa hukumomin Nijeriya ta kama shi. Cikin wannan waƙa dai da yake yi yana faɗan wasu ibarori da wasu kalmomi wanda suka zama wasu kalmomi da ake maimaita su, musamman a kafaffen sada zumunta, musamman kamar da ake cewa no gree for everybody wato kar ka yarda wa kowa.